Meeshaan waa meel laami ah waxaa iskugu yimaado carruur odayaal naago soomaaliyeed waxaana ka taagan calanka soomaaliyeed

Halkaan waa iskuul waxaa joogo arday wiilal ah waxay wataan shaatiyo iyo surwaalo hortooda waxaa kuyaala daaqado.

Halkaan waa isbitaal waxaa yaalo sariirooyinka lugu seexdo waxaa saaran joodariyaal buluug ah, sariirta waa cadaan.

Meeshaan waxaa iskugu imaaday odayaal aad u faro badan iyo gabdho waxay aqrinayaan buugaag waxay joogaan iskuul waxay kufadhiyaan kuraas. Miisaska waxaa saaran buugaag iyo qalimaan.

Halkaan waxaa yaalo dhago lugu xirto dhagaha kalarkiisu waa dahabi, waana dhagaha garaanka.

Halkaan waa qol labo daaqad leh oo cadaan iyo madow ah, darbigiisa waa jaale dhulkana waa mutuleel madow, cadaan iyo qaxwi ah.

Meeshaan waa iskuul waxaa dhigto arday farabadan oo gabdho ah gabadhaan yar wuxuu qoreysaa imtixaan

Halkaani waa madbacad ama Halka buugaagta lagu iibiyo sii'ala sida aad u taqaano, waxa ka mid ah buugaagta raadinayno daryeer bulsho iyo buugaag kale oo kala duwan.

Halkan waxaa yaalla fanaanado midabkoodu yahay madow cadaan buluug oo saaran miis cadaan madow

Meshaan waxa yaalo suuq suqaas oo lagu iibiyo dhar kala duwan kala ay kamid yihiin guduud iyo cadaan madow iyo cadaan basali isku jiro

Meeshaan waa meel suuq ah waxaa lugu iibinaaya ismaadheys, liin, cambe, babaay, moos iyo koosto.

Halkaan waxaa yaalo laabtoob oo ah abal ama ayfoon waxuu kujiraa kartoon cadaan ah. Dabadiisa dambe waa madow.

Meeshaan waxaa yaalo caag madow oo lugu talagalay dahabka sida katiinka jijinta iyo faraantiga.

Waxaa ii muuqda kabo dumar oo midabkooda yihiin guduud oo ka kooban laba kabood oo saaran miis cadaan

Meeshaan waa wado ama xaafado geedo ayaa kuyaala guryaheedana waa jiingado dhulka waxaa kufidsan sali waxaa kuxiran xarig waxaa kuwan baati.

Meeshaan waxaa yaalo miisaan miisaanka lagu cabiro dadka waxaa ku qoran magaceyga waxaana uu kala kiis waa madoobe caddaan

Meeshaan waa garoon waxaa iiga muuqda wiilal wataan fanaanado guduud surwaalo madow cagaar ka banooni ay ciyaarayaan

Halkaani waa meel hoteel ah oo isugu yimaadeen odiyaal dhalinyaro maalmooyin iyo gabdho wixinaxiran yihiin ookiyaalo iyo dharkala nooc ah

Kaalkaan iglan dayniile ana dabayuu dabalyuu aasi taangi

Meeshaan waa meel maqaahi ah waxa yaalo suwaarmi eevkhaandooyin cabitaan iyo biibso.

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo dharka raga oo kala ah surwaalo jeemis ah, shaatiyaal, fanaanado.

Meeshaan waxaa yaalo muraaxad garage waajaalo waxaa ku jira xariiqado cagaar ah

Meeshaan waxaa yaalo bunbalo bunbalaas kalarkiisa Yahay cadan waxaaa ku dhex jiro shaati kareem ah buumo madow ah shaatiga waxaa ku dhegan number

Halkaan waxa yaalo dhiiso hiddaha iyo dhaqanka oo kor saaran calanka soomaaliya buugna dhulka ayuu yaalaa waxa ku qoran furshada waddanida nin ayaa ku sawiran, daando iyo timirna isku darayna waxay ku jiraan saxan yar.

Meeshaan waxaa yaalo muubeel iyo jaajarkiisa, dhagihiisa iyo muraayadii lasaari lahaa waan shan kaamiroole.

Meeshan waa qol jiif ah waxaa yaalla kursi miis ubax ku dhigaan saacad ay leedahay farmaajo oo wax la saar saarto

Halkaan waxaa yaalo caag waxaa ku dhex jiro digir kalarkeedu waa buluug waana ladhaqaaya waxaa dhaqeyso gabar.

Meeshaan waa meel masaajid ah oo la muxaadareynayo, waxaa joogaan niman wato macawisyo, qamiisyo, surwaalo iyo shaati. Iyo wiilal yaryar oo qamiisyo wato.

Halkaan waa iskuul waxaa joogo odayaal iyo gabdho wax ayaa loo sharxaa hortooda waxaa yaalo muubeelo, qalimaan iyo buugaag.

Halkaan waxaa yaalo caag kalarkiisu uu yahay nacnackuleel waxaa kudhex jiro geed caleemihiisa waa jaale iyo cagaar aad ayay ubadan yihiin.

Halkaan waa iskuul waxaa joogo gabdho indho shareero wato iyo qalimaan , buugaag iyo waraaqado, muubeelo dharka ay xiran yihiin waa xijaab cadeys ah iyo goono cadeys ah.

Meeshaan waa meesha lugu sameeyo toortada nuucyadeeda kale duwan sida kafay iyo cadaan.

Halkaan waa iskuul arday ayaa imtixaan ku galayso hortooda waxaa yaalo waraaqooyin iyo qalimaan waxay kala xiran yihiin shaati cadays ah iyo surwaal cadays ah iyo shaati jaalle iyo surwaal cadays ah.

Waa musqul waxay leedahay shawar lagu qabeysto tuunji cad ayay leedahay darbiga wacdaan

Meeshan waxaa jooga ciidan ka xooga dalka ah oo booliis ah oo wataan shatiyo caddeys koofiyo bluuk meel ay fadhiyaan